Sicconna badooshsh yinayirichi siqqote yinayitti mitte gobbara baxxinno umisericho xawissannorichoitti badooshshu kayinni ise hatti gobba nooseta budenna balichooMasse xawisidhanno doogo badosheetti

Agattote yinaayiirichi shota agattonna aayiirritewo agatto no. shota agattooti yinaayiirichi ayee manchino aga chaalaaho koee kaayiinni jawa agattooti yaa, jawa geeshsha ayiirritaa agattooti.

Owaantete yaa lawishshaho mitto mitto base ha'ne mangistete loosiwa babbaxxeyowa marre mittoricho afirate owaante hakku manchi owaante uyiro hakkoye owaantete yinanni yaate.

Daddaloho yineemo coyi manichi beetti umosi woyeesate wouyaabewo heesho herate manichi beetti daddalo daddala hasiisanno konni daafira dadda'lano manicho daddaloho yineemo

Biigisate yineemmo wooyiite mitturichi bushe nooha ikka dandaanno hakkoye darga dargasi amadisiinse biddi assineemmo ikkiro hakko darga biifisate yaate.

Godo'lete yineemmorichi manimankera keeranchima agarate godo'le godo'lla hasiisano ,manchi beetti seeda diro heera hasiriro godo'le godo'lla hasiisano.

Amm'note yinaayiirichi mittu manchi kaaliiqisiwa hige huuccatto ikko maga'na ikko babbaxewo cooye kaaliiqisiwa shiqe isii ledo hasaawanno doogoti hatti amma'no.

Loosoho yinnanirihi manchi beetti heeshshosi woyyeesirate ite gallate age gallate uddirate babbaxewore assate loosu manchi beettira hasiisawo yaate ,manchi beetti looso loosikkinni heeshshosi woyyeesiranna ga"a danchare lae didandaano.

Amma'note yinannirich manchi beetti kaaliiqisiwa hige huuccattosi iii faarsosi ikko babbaxewore isiwa abbire shiqqi assiraaricho kaaliqi wodaninni wodanasi xaadisiraaricho amma'note yinanni.

Harate yaa mitte gobbanni wole gobba harate, daa'atate yaa mitte gobbanni ikko hatte gobbara la'nanni coye daa'atate yinayi. daramate yaa kaayiinni kowiichinni gobbara hinge ha'nayi ikkiro itophiyu gobba ha'nayi ikkiro hattee daramate yinayi.

Biiffisate yineemmo weete mitto dariga wona woyi bae nooha hakoye baalankare dariga dariga darigassi massine ee biddi assineemo ikiro hako dariga biiffinsoommo yaate